Man ot ma tye i lung piny ot bati ma kiyubo ayuba ki matafali ki dong i ngeye tye kulu malac ma opong ki cula kaka ma culane polle tye ki lum nyo yadi iye.

Man winyi aryo ma gupyer idilum i kakama bedo pii pii ki dong winyi man dogi tye maboco me tongo cam kidong komgi tye macocol.

Magi dano aryo ma padi padi ngat acel tye tung acam oruko koti ngat acel ocung i cing tung acuc oruko bongo me nyo. Gitye ki lagit nyom i cingi.

Man ot ma kiyubo ki lobo ma kicanyo acanya m nongo i kine kiketo koo ci kicanyo ki lobo ki dong dogolani tye dogola ma kiyubo ki bati ki wi ot tye bati ma kiguro ki bao iteng ot man tye labolo ma tye.

Man laco boda boda mitingo dako acel iwi pikipiki dakoni obyelo latin matidi ingeye en tye ka yubbe bodani pud pe ocako ngwec ki dong laco acel tye ma oryeyo war iteng gudi me acata Kun becen aryo bap tye kangete

Man lwangi ma opye iwi ature kakama aturene tye ma yelo ki dong cwiny ature man tye macol col wange llwangi man tye ki wange ma obedo makwar.

Magi mon ma gurye i lain tungcel ki tungcel oa ki acam ocito tung acuc gin weng giti ki dyeyo ingutgi ma guruku aruka ki tiku ingutgi ma gubore abora ki latambara ingeggi tye yadi mutwo

Magi nyig yat mucugwa madyer cing mukene tyekala makwar ki mukene tye kala macol pole oceko manok en aye pud pe ocek.

man awobi onyo laco acel ma omako odilu icinge backet bol ma ti kabolone i kama ki moti iye udiloni kakama ki moti iye odiloni ti madunu ma net ki keto ki itere.

Nen yo mo matitidi ki yat bunga ma ocule matek ma tye iye yadi maboco ma odongo mabor ki dong yadi matino tino bene tye.

Magi gweno makiketogi icengenge kun kitingo cengenge man ducu kiketo i mutoka me wot kacwalo gi ka mabor jo mukene gitye kayubo onyo ka ilo mutoka wek gucak ngwec maber kidong laco acel ocung ma oruko cawa icinge.

Man dako acel ma obedo iwi pikipiki ki dong otweyo jami mapol i kom pikipiki man ngat acel obedo tye malo iwi te ma kiketo i kom pikipikini.

Magi dano ma gitye mapol mukene gitye i dye nam ka kwang muknen tye i teng kulu nam nngat acel obedo i wi kinaka lutini gitye ka tuko odilo.

Man nagt acel ma tye ocung cok idog pii nam malac en tye omako gimo icinge ki dong pii bene omol tye ka ony ceto ki kero me yamo tong ka ma en ocung iye.